CPR a jikin manya da yara masu girma ko wato wata dabara ce da ake amfani da ita da ita don ceton rayuwa idan zuciya ta daina bugawa, ko numfashi ya tsaya. wannan yana faruwa ne lokacin da mutum ya faɗi ba tare vda motsi ko numfashi ba. kamar lokacin bugun zuciya, ɗari, ko shaƙar ruwa. CPR tana taimakawa wajen maye gurbin zuciya da kuhu har sa an sami taimakon likita. A lokacin da mutum ya faɗi ko kuma baya numfashi ko motsi, abu na farko da ya kamata ayi shine tabbatar da tsaro, tabbatar da tsaro cewa kai da wanda aka taimakawa kuna cikin aminci, Na biyu, kiran agaji kiran lambar gaggawa kamar ɗaya-ɗaya-biyu, ko bakwai-shida-bakwai, fdangane da inda kake ko ka u,marci wani ya kira. Na Uku, duba numfashi buɗe bakin mutum ka duba ko ƙirji yana motsi, kaji ko akwai numfashi, ka sa kunnenka kusa da bakinsa ko hancinsa har na tsawon daƙiƙai Na huɗu, Farawa da CPR manya da yara masu girma fiye da shekara takwas sune kamar haka ka sa hannun ka biyu, ɗaya bisa tsakiyar ƙirjinsu akan gaɓar nono, biyu kayi matsin ƙirji, da ƙarfi sosai ka matsa kimanin inci biyu sau ɗari zuwa ɗari da ashirin a cikin minti ɗaya. Bayan komai yana miƙewa sannan ka ci gaba da matsawa. Idan kana Iidan kana iya bada numfashi ta baki kayi bayan kayi matsa ƙirji sau talatin ka buɗa bakin mutum ka rufe bakinsa gaba ɗaya da naka ka hura iska sau biyu, a hankali ka ga ko ƙirjin yana tashi. Sannan ka ci gaba da matsa ƙirjin, idan baka iya ba da numfashi ko baka so ba kana iya ci gaba da matsa ƙirji har zuwa lokacin da taimako ya iso. Na biyar, Kada ka tsaya ci gaba da CPR har sai mutum ya farfaɗo, ko taimakon gaggwa ya iso, ko kuma har sai ka gaji sosai. Muhimmancin CPR, na da matuƙar tsari don kare ƙwaƙwalwa daga mutuwa ko wani asara kuma yana tabbatar da cewa jinin da ke ɗauke da iska yana zuwa ƙwaƙwalwa da zuciya Yoin CPR na iya cetar rai, don haka koyi kyin shi kuma ka kasance da shiri ko yaushe.

Ga bayanai game da waɗannan ayukan na farko shine, taimakon, taimakon kula da kai wannan yana nufin taimako da ake yi baiwa mutum wajen gudanar da ayyuka yau da akullum; kamar wanka, sawa, cin abinci amfani da banɗaki, da kuma kula da tsabta gaba ɗaya. Ana bada wannan taimakon musammana ga tsofaffi, ko masu buƙatar kulawa musamman saboda rashin lafiya ko naƙaso. Na biyu, Ayyukan, ayyukan abota da hira, Wanna ya ƙunshi kasancewa tare da wanda yake buƙatar kulawa don don bashi nishaɗi, fira ko zaman tare don kada ya ji kaɗaici. Wannan na da matuƙar muhimmanci musamman ga tsofaffi, basu da kowa a kusa da su. Masu bada wannan kulawar za su iya ɗaukar lokaci suna hira da su, karanta musu littafi, ko kuma fita da su yawo. Na Uku, Gudanar da magunguna. A wannan ɓangaren ana taimakama mara lafiya wajen shan magiungunansa akan lokaci, daidai da yadda aka rubuta masa. Wannan yana da amfani musamman ah waɗanda suke da cututtuka musamman masu sauraron kulawa, kamar hawan jini, ciwon sukari, da dai sauransu. Masu ba da wannan taimakon suna taimakawa wajen tunatar da marasa lafiya lokacin da ya kamata su sha magani, da tabbatar da cewa ba su manta ba. Na Uku, na huɗu; Ayyukan sufuri, wannan yana nufin kai da dawowa, da wanda ke buƙatar kulawa zuwa wurare kamar asibiti, wajen siyan kaya, ko sauran al'amuran yau da kullum. Masu bada wannan kulkawa za su iya amfani da motarsu, wanda aka tanada domin haka, don taimakawa mutane da ba su iya tuƙi ko tafiya, su kaɗai ba. Na biyar, Kula da lafiya ga ƙwararrun ma'aikata. Wanna ya shafi kulawa da ake yi da ƙwarewa da akeyi daga ma'aikatan jinya kamar nurse da likitoci. Ana yin irin wannan kulawar ne ga mutanen da ke da buƙatar jinya a gida ko baya sun fita daga asibiti. Yana da, ya haɗa da haɗa da duba, ya haɗa da duba hawan jini, duba ciwo, canza bandeji da kuma kula da lafiyar gaba ɗaya da bin tsarin jinya da ake shifiɗa, da aka shimfiɗa. Wannan ayukan duk suna da mahimmanci wajen tabbatar da jin daɗi, lafiya da tsaron mutane da ke buƙatar kula, ke buƙatar kulwa ta musamman, a cikin gida.